Udokotela wesilisa ephuma endlini yesigulane lapho egqoke impahla zakhe zomsebenzi evale amakhala evale ubuso bonke. Lapho uyabe esenzela ukuthi evikeleke emikhuhlaneni.

odokotela bephumile baya ngaphandle besiya yelapha izigulane lapho begqoke impahla zabo zangekhaya begqoke okumabhibhi okuyabe ebhaliwe ukuthi ngabezempilakahle bencedisa izigulane ezithile ezivakatshele esakhiweni sabo lapho abeyenzela khona imikhankaso

Udokotela wesilisa egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe, uyelapha isigulane esingumama esihlezi esitulweni. Lapha usihlaba ijekiseni esivikela kumuthi othile. Eceleni kulezikhwama lamagajana laph' afaka khona imithi yakhe lokunye akusebenzisa ukwelapha izigulane.

Odokotela abane basegumbini labo lokuhlinza umuntu begqoke impahla zabo zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka. Behlinza umuntu, umuntu elele esibhedlela. Kulelogumbi kuyabe kulemitshina leyi abayisebenzisa ukuhlinza umuntu.

Umongikazi egqoke impahla zakhe ezimhlophe lapho enikeza umntwana omcinyane umuthi emthontisela umntwana omcinyane ebanjwe ngunina evakatshele esibhedlela. Lokhu kwenzela ukuthi umntwana avikeleke emkhuhlaneni ethile

Odokotela osebenzaa egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe egqoke amagilavisi lapho ehlaba munye umntwana omuncinyane ibuye lomama wakhe esibhedlela Lokhu kwenzelwa ukuthi avikelwe emkhuhlaneni othile.

Odokotela besilisa abahlanu besegumbini labo lokusebenzele begqoke impahla zabo zokuzivikela befake izaheke emakhaleni lapho beyelapha esinye isigulane esilele embhedeni.

Abezempilakahle begqoke impahla zabo zokuzivikela kusukisela emakhanda kusiya ezinyaweni. Bavale ubuso bephinde begqoke amagilovisi alombala olithanga . Lokhu kubavikela emikhuhlaneni abahlangana layo nxa beselapha izigulane.

Iviki eliphelileyo abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho bebegqoke impahla zabo zomsebenzi behlola uzulu wonke imikhuhlane etshiyeneyo bebethi ungatholakala ulomkhuhlane bahle bekunikeze umuthi kumbebamaphilizi.

Abezempilakahle begqoke impahla zabo zokuzivikela ezilombala oyisibhakabhaka . Befake lezaheki ezivala amakhala lemilomo . Benikeza abantu abadala amajekiseni. Lokhu kuyenzelwa ukuthi bebavikele emikhuhlaneni ethile.

Minyaka yonke abezempilakahle bayenza umhlangano umkhulu okuthiwa yiWorld Health Summit. Kuleyo mihlangano bayabe bekhuluma ngasebehlangana lakho emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo bayabe bencedisana lolwazi abayabe belalo ukuze wonke umuntu wezempilakahle abe lolwazi olufanayo.

Abantu bezempilakahle ababili bagqoke amabhatshi amhlophe lezayeke bavale amakhala lemilomo . Ababili baqgoke amakepesi alombala oyinevi. Oyedwa ugqoke imphahla zokuzivikela ezivala kusukela ekhanda kusiyefika enyaweni.

Abezempilakahle nxa beselapha izigulane bagqoka impahla zabo zokuzivikela kuyabe kuvala ekhanda kuvale amehlo bevale amakhala lemilomo bagqoke amagilovisi ezandleni njalo kubelesudu eyabe isuka entanyeni isiya fika phansi lokhu kubenza bengathelelwa imikhuhlane yizigulane.

Umfanekiso owenzwa ngabezempilakahle otshengisa umuntu egeza izandla leyo mfanekiso ikhuthaza abantu ukuthi kuqakathekile ukuthi bageze izandla ukwenzela ukuthi benga hlali belama jemusi ezandleni zabo njalo lokhu kubavikela emkhuhlaneni etshiya tshiyeneyo.

Udokotela wesifazane egqoke impahla zakhe zomsebenzi ibhatshi elimhlophe lamagogorosi okuzivikela emehlweni efake isaheke esivala amakhala lapho ehlola isigulane ethile efake ugodo emlonyeni esihlola umkhuhlane oyabe uhlasele isigulani.

Abezempilakahle bagqoka impahla zabo zokuzivikela nxa besiyancedisa izigulane ngaphandle kwesibhedlela kumbe ekilinika. Bayabe bevale amakhala njalo begqoke amabhatshi leplastic eliyabe lisukisela entanyeni lisiyafika phansi. Amagilovisi aqakathekile kakhulu njalo bawagqoka ngasosonke isikhathi.

Udokotela wesifazana usemkhankasweni wokuthontisela abantwana abancane umuthi. Abezempilakahle benza imikhankaso yokuhamba bebhoda ngezigaba ezithile lapho bethontisela kumbe behlaba abantwana ijekiseni. Lokho kuyabe kubavikela emkhuhlaneni oyabe uvukile.

Udokotela wesilisa egqoke impahla zakhe evale amakhala lapho ehlaba esinye isigulane laso sivale amakhala. Kuqakathekile ukuthi bezivale amakhala ukwenzela ukuthu bezivikele emkhuhlaneni ethile.

Inhlanganiso okuthiwa yiUnicef ikhangela ngokuphathwa kanye lokunakekelwa kwabantwana emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso le iyenza isiqiniseko sokuthi umntwana wonke uyathola ukudla, uyahamba esikolweni njalo uyancediswa ngabezempilakahle.

Abantu ababili besikha amanzi endaweni engahlanzekanga. Lokhu kuzaletha imikhuhlane eminengi. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bebonatha amanzi ahloliweyo njalo ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi bezivikele emikhuhlaneni.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi begqoke impahla zabo zokufunda izikipa ezilombala olithanga lamabhulungwe alombala oyisibhakabhaka lapho begcwalise izandla isepa belindele ukugeza izandla zabo empopini.

Abezempilakahle sebasifakela amanzi lawo manzi adonsa asukisela phansi esebenzisa umtshina okuthiwa yisola kulezinsuku nxa singela manzi sigijima sithwele amabhakede sisiya kukha manzi ahlanzekileyo ezimpompini.

Umuntu wezempilakahle, ogqoke izigqoko zakhe ezimhlophe, Usizana lesigulane, esingumama. Usithatha igazi, ukuyahlola umkhuhlane ongabe umhlasele. Phezu kwetafula kulamaphiliri lokunye, akusebenzisa ukwelapha izigulane.

Abezempilakahle bayenza isiqiniseko sokuthi abantu banatha amanzi ahlanzekileyo. Bayawafaya endaweni enkulu. Kuleyondawo yikho lapho abazabulala khona amajemusi lemikhuhlane abayabe beyithole kulawomanzi ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo.

Abezempilakahle bathanda ukusebenzisana bendawonye. Omongikazi besegumeni labo lokusebenzela lapho bebhalabhala okuthize abahlangane lakho ngezigulane ezithize. Lokhu kwenzelwa ukuthi bencedisane umsebenzi njalo bathole izisombululo lapho abangaba lohlupho abahlangana lalo.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu jikelele ukuthi bethole izindawo lapho abakha khona amanzi ayabe ehlanzekile . Lokhu kwenzelwa ukuthi bengabanjwa yimkhuhlane nxa sebenatye amanzi ayabe engahlanzekanga njalo engahlolwanga.

Ubhudi omncane ubuye egijima evela esikolo uthe efika wahle wagijima wayageza izandla zakhe empompini umama uthe esembuza ukuthi yindaba usenza njalo wahle wathi namhlanje sifundisiwe esikolo mayelana ngokuqakatheka kokugeza izandla singakabambi ulutho.

Endaweni eziyabe zikhatshana lezibhedlela lasemakilinika abezempilakahle bayaphuma besiyancedisa omama abayabe belabantwana bafike bebanike imithi lamajekiseni njalo bebahlole ukuthi abalamkhuhlane ethile.

Kwezempilakahle bakhuthaza umhlaba wonke jikelele ukuthi bathole amanzi ngoba amanzi eyimpilo ngakho bahamba beyakhela abantu izibholane befaka izimpompi ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi eduzane lapho abahlala khona.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso befundisa ngezinto ezitshiyeneyo kulezi insuku njengokuza kwetechnology bahamba bencediswa ngemitshina eyabe isisunguliwe njalo bayabe befundiswa ukuthi basetshenziswa njani leyo mitshina kuleyo mkhankaso bayabe begqoke amacard ayabe elamabizo kanye lezibhedlela abayabe bezimele.

Abezempilakahle besemkhankasweni oyabe uhlanganisa ilizwe lonke jikelele. Kuleyo mkhankaso bayabe befundisana ngokuthile abahlangana lakho emisebenzini yabo. Kuleyo mkhankaso basebenzisa imitshina yakulezinsuku ukuze bethule izifundo zabo.

Abezempilakahle besegumbini labo lapho abayenzela khona imihlangano ethile. Kulelogumbi kuletafula inkalatha elilezihlalo phambili kwabo kulenkalatha kamabonakude lapha abayabe bethula isihloko abayabe befundisa ngaso kumbe bekhuluma ngakho kuleyomhlangano.

Esibhedlela esipendwe ngombala omhlophe esilophahla olubomvu. Phandle kulezakhiwo ezitshiyeneyo ezincedisa ukuthi lesi sibhedlela sisebenze. Sifakwe isamende ukwenzela ukuthi kungabi lothuli oluphakamayo nxa izimota zihamba ngaphandle.

Abezempilakahle ngabantu abafanele babelomusa lothando. Lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu nxa elohlupho oluyabe lumkhathaza ayenelise ukuqonda loba yiwuphi umongikazi kumbe udokotela alandise udaba kwakhe ukwenzela ukuthi athole usizo.

Ukuba lomuntu ogula umkhuhlane wengqondo akusikho ukucina komhlaba ungahamba laye esibhedlela kumbe ekilinika abezempilakahle bayamnikeza amaphilisi angaqeda lobo buhlungu

Ezibhedlela lasemakilinika yindawo okumele zihlale zihlanzekile, njalo bayafaka izindledlana zokuthi abantu benelise ukudlula nxa besiya kuzakhiwo ezitshiyeneyo, kuceciswe ngamaluba lezihlahlakazana ukwenzela ukuthi kube yindawo ebukekayo.

Ibhakane leclinic yeSangwa, labahala ukuthi odokotela abaphakathi bancedisa iphi imikhuhlane. Liphinde labhalwa ukuthi inhlanganiso encedisa leso sibhedlela yiphi, kanye lekheli nxa uzizwa ufuna ukutshaya ucingo.

Isigulane esingumama sifakwe ibhanditshi ekhada kukhanya silimele simbathe ilembu elimhlophe elisetshenziswa esibhedlela lapho silinde udokotela ukuze basichasisele ngesimo esihlangana laso eceleni kume ubaba.

Izakhiwo zezibhedlela kumbe emakilinika bayafaka izindlela ukwehlukanisa amagumbi athile lapho bantu bayabe behamba khona njalo kwenzelwa ukuthi kungabi lesiphithiphithi nxa abantu behamba ezibhedlela.

Umama oqeda kubeletha ehleli egumbini labantwana abancinyane, eceleni kulombheda omncane olele umntwana osanda kubuya emhlabeni .Omunye umntwana omuncinyane usebhokisini labantwana abayabe bengakhulanga ngendlela eqondileyo belindele ukuhlolwa ngaboDokotela.

Udokotela esegumbini lakhe lokusebenzela egqoke impahla zakhe ezilombala omhlophe, ebambe esinye isikhali lapho echasisela omunye ovakatshele esibhedlela ngokunye okuthile. Isigulane silele embhedeni silindele ukuhlolwa ngudokotela.

Isakhiwo sesibhedlela esakhiwe ngezitina ezilombala obomvu. Amafasitela kanye lomnyango kupendwe ngombala olithanga, ngaphandle kulesitubho esiyabe sakhiwe ngesamende lapho abagulayo bayabe behlezi belinde ukubona odokotela labomongikazi

Udokotela unikeza umntwana omncinyane umuthi emlonyeni umntwana ebanjwe ngumamakhe abantwana abancinyane bayanikezwa imithi ukwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni engabe ingabahlasela ngemva kweminyaka ethile bayavakatshela esibhedlela ukuze anikezwe lowo muthi

Isibhedlela sakithi siyakhwe ngezitina ezibomvu. Sapendwa ngombala olithanga. Uphahla lwakhona lalo lupendwe ngombala o o ngombala olithanga. Phandle siceciswe ngotshani obuyabe buqunywe kuhle njalo safakwa amaluba lezihlahla ezinengi.

Amabhakane ezibhedlela lasemakilinika aqakathekile lokhu kwenzelwa abayabe beqalisa ukuvakatshela leso sibhedlela kumbe leyo kiliniki njalo kuba lula kibo ukuthi bathole ama phepha abayabe bewadinga abo dokotela labo mongikazi.

Igumbi likadokotela lapho ahlolela khona imikhuhlane. Kuyabe kulombheda oyabe ulelembu eliyabe elimnyama. Kuyabe kulemitshina ayisebenzisa ukwelapha izigulane, njalo uyatshiya egaxe impahla zakhe zokusebenzisa.

Kuzakhiwo ezifana lamakilinika lezibhedlela kuyafakwa amabhakane lawo mabhakani ayabe etshengisa amagumbi athile njalo ayabe tshengisa ukuthi umuntu nxa esiya egumbuni elithile uqonda ngaphi, lokhu kwenza kubelula kulabo abayabe bevakatsha okokuqala esibhedlela.

Izolo igumbi lezigulane beligcwele kakhulu ezinye izigulane zivele zayendlalelwa phansi ngoba imibheda ibigcwele odokotela ababili bebematasa kakhulu bencedisa izigulane bezama ukuthi ngabe bayazihlola hlola ukwenzela ukuthi baphunguke kulelo gumbi.

Ezibhedlela lasemakilinika kulamagumbi amanengi kakhulu ngakho lawo magumbi ayabe ebhaliwe phezulu ukuthi lelogumbi ngelani, lokho kwenzela ukuthi abantu bengalahleki njalo bengathwali nzima nxa bedinga indawo ezithile.

Umongikazi egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka, eme eceleni kombheda wesigulane, lapho ehlola isigulane esithile ngomkhuhlane othile.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi behlalehlale bevakatshela ezibhedlela .Lokho kuyenza ukuthi abazempilakahle bebanike imithi njalo bebahlabe amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni ezabavimba ukuthi bengakhuli ngendlela eqondileyo.

Odokotela bebephithizela egumeni lezigulane kugcwele izigulane ezinye zilele phezu kwemibheda ezinye zilele phansi bebencedisana uTshuma loMoyo begijima besiyale lale bencedisa lezi zigulane.

Ezikolo ezinengi kulamagumbi lapho okugcinwa khona izigwalo abafundi bayabe befika besebenzise lezizigwalo bezibisele emakhabothini ngoba lezizigwalo ziyabe zizilutshwana ngakho kumele besebenzise binikeza amathuba ukwenzela ukuthi wonke umfundi enelise ukulubala lolugwalo

Ukufundela isifundo sabezempilakahle begqoke amabhatshi amhlophe befake izayeke omunye lomunye esendaweni yakhe kukhanya kwakuyisikhathi eseCovid 19 lapho abantu ababengavunyelwa ukuthi bahlale duzane laduzane

Abezempikahle nxa besiya ekhankasweni eminengi bahamba begqoke amabhatshi abo amhlophe, lokhu kwenzelwa ukuthi bathi beqeda ukwethula udaba abahamba ngalo bayahlola izigulane imikhuhlane etshiyeneyo baphinde bazinike amaphilisi lemithi.

Abezempilakahle basegumbini labo abalisebenzisa ukuhlolisisa bedingisisa eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Bayabe begqoke amabhatshi abo amhlophe njalo lowo lalowo uyabe esetafuleni lakhe ukuze abhale phansi lokhu ayabe ehlangana lakho edingisisa kumbe ehlola okunye okuthile.

Abezempilakahle besegumbini labo abasebenzela kilo okuthiwa yi lab ,ku lab yikho lapho abahlola khona ukuthi igazi leli alila mkhuhlane kumbe lilomkhuhlane bayathi besuka lapho besebebhala phansi ukuthi igazi elinye bahlangane lawuphi umkhuhlane besebeqala ukwelapha leso sigulane.

Egumbini lapho okufundelwa khona izifundo ze science uphahla lulombala omhlophe kulamakhabothi alombala oyisibhakabhaka lapho okuhlala khona imithi njalo kulama plug lawo ma plug yikho okuxhunywa khona imitshina esebenzisa ugetsi.

Odokotela ababili begqoke amabhatshi amhlophe owesilisa lowesifazana, omunye ehleli phansi egqoke impahla zabo zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka. Odokotela lapho bayabe bencedisana ngolwazi oluthile nxa sebeyelapha izigulane.

Kulosuku okuthiwa yiWorld Aids day, abezempilakahle bayazinika isikhathi behambe befundisa abantu mayelana lomkhuhlane wengculaza. Bayafundisa ukuthi umkhuhlane lowu uvikelwa njani. Njalo bayafundisa lokuthi nxa suthe wathola lowo mkhuhlane sokumele uthathe liphi inyathela.

Ezempilakahle nxa bengena endlini yokuhlinzela umuntu bonke bagqoka impahla zabo zokuzivikela aziyabe zilombala oyisibhakabhaka bayavala amakhala bevale lamakhanda baphinde bagqoke amakilovisi ayabe emhlophe.

Eminye imikhuhlane ihlasela izikhumba zabantu . Ungazibona usulamaqubu kumbe usulamathumba angaphelipheliyo ahlasela izikhumba kungcono ugijime uye esibhedlela kwenzela ukuthi bayekuhlola ukuthi ungabe usuhlaselwe yiwuphi umkhuhlane .

Abezempilakahle besemkhankasweni okufundisa abasakhulayo mayelana lokuzithwala lapho bayancediswa ukuthi bengazivikela njani ukuze bengazithwali njalo kuleyo mkhankaso abantwana bayafundiswa ngokuqakathekela kokuzigcina ukwenzela ukuthi beze beyefka iminyaka ethile lapho abangazi thwala khona .

Omama ababili omunye ehlezi esihlalweni esilamaviri okhanya uyagula kakhulu uyabe encediswa ngomunye osebenza esibhedlela lo enguye omhambisa ngaleso sihlalo ukuze ayebona odokotela emagumbini abo.

Owesilisa esegumbini lezigulane ezingomama lapho echasisela omunye ogulayo olele embhedeni, mayelana lomkhuhlane omhlaseleyo ubhale phansi lokhu ahlangane lakho ngemva kokumhlola.

Ezibhedlela lasemakilinika kulendawo eziyabe zibhale patients' waiting area, kulapho okuyabe kuhlezi khona izigulane zilindele odokotela , kuyabe kulezihlalo lapho abahlala khona besalindele udokotela ngoba abanye bayabe begula bengakwanisi ukuma isikhathi eside.

Esnye isigulane silele embhedeni olamavili. Lapho siyehliswa, sivela thathwa endaweni ethile. Siyabe sifakwe embhedeni olamavili, ozayenza kube lula ukuthi singene esibhedlela.

Isibhedlela seMibilizi sibonakala ukhatshana ngombala olithanga njalo silesiphambano esilombala obomvu otshengisa ukuthi yisibhedlela. Ngaphandle kwesakhiwo kulamafulegi amabili, phandle kwaceciswa ngamaluba amahle.

Udokotela esegumeni labantwana abancinyane , egqoke iyunifomu yakhe eyomsembenzi elombala oyisibhakabhaka lapho ehlola omunye wabantwana omncinyane oyabe elele embhedeni.

Abezempilakahle abesilisa labesifazana beme ngaphandle kwesakhiwo sabo lapho okuyabe kubhaliwe ibhakane okutshengisa ukuthi emejensi lapha yikho okungena abantu abayabe begula okunamandla.

omunye umama esegumbini lezigulane kulelo gumbi kulemibheda elemibala emnyama kuyabe kulamafasiteli amanengi omunye lomunye umbheda uyabe ele nethi lokhu kwenzelwa ukuthi izigulane zingahlalwa ngezinye izinanakazana ezithile ezingacina zibalethela eminye imikuhlane

Abezempilakahle bayanikeza izigulane iphetshana elitshengisa amalungelo abo. Lokhu kutshengisa ukuthi isigulane siphathwa ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi sithi siphuma kulesisibhedlela selaphekile njalo Sithole lonke uncedo ebesiludinga.

Esibhedlela bafake amabhakane. Amabhakane lawa ayabe ekhomba ukuthi amagumbi athile atholakala ngaphi. Lokhu kunceda labo abayabe beqala ukuvakatsha kulesisibhedla ukuthi bengalahleki baphangise bathole lawo magumbi.

Esibhedlela egumbini elezigulane, kulelo gumbi kuyabe kulemibheda lapho okuyabe kulele izigulane ezithile njalo ngombheda ngombheda uyabe ufakwe inethi leyo nethi iyenzelwa ukuthi leso sigulane sivikeleke emikhuhlaneni ethile.

Abazempilakahle bephumele ngaphandle kwezibhedlela lasemakilinika begqoke impahla zabo, begqoke izayeke ezibavikela emikhuhlaneni ethile. Bethwele ibhokisi eliyabe lilemitshina abayisebenzisayo lokunye okuthile abakusebenzisa nxa besiyalapha izigulane.

Izolo sidlule kwesinye esibhedlela esingaphendwanga .Sifakwe isamende kuphela .Amafasitela akhona alombala oyi navy. Ibhakane elimhlophe nke elibhalwe ngamabala ayisibhakabhaka lamabala amnyama. Phandle siceciswe ngamaluba.

Ezibhedlela lase makilinika sebathenga izimota. Lezo zimota zisebenziswa ukuthwala izigulane ezithile zisuka lapho eziyabe zilimalele khona zisiya ezibhedlela. Lezo zimota ungatshaya ucingo kuphela utshayele isibhedlela imota ihle itshaye ngesiqubu esikhulu esiyolanda leso sigulane esiyabe sigula.

Udokotela wesilisa egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe, ebambe umtshina. Lowo mtshina ewufake emehlweni esigulane, emhlola amehlo. Lowu mtshina yiwo ozamncedisa ukuthi ebone ukuthi isigulane sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Esibhedlela kumbe emakilinika bayafaka amabhakane ayabe esezigodweni, lawo mabhakane ayabe ekhomba ukuthi umuntu nxa esiya endaweni ethile uqonda ngaphi, lawo mabhakane ayanceda labo abayabe beqala ukuvakatsha kuleso sibhedlela kumbe kuleyo kilinika.

Isibhedlela sakithi esitsha sihle kakhulu! Sipendwe ngombala olithanga. Uphahla lwakhona lulombala oluhlaza tshoko! Amafasitela lawo alobucwebe, obulombala obulobuhlaza. Phansi kwafakwa isamende ukuthi singabi lothuli. Yo-o! Sihle kakhulu lesosibhedlela!

Iminengi kulezinsuku imithi ethengiswa ekhemesi inengi layo leyo mithi iyabe ifakwe emabhokisini ayabe elemibala etshiyeneyo wonke lawo mabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lalawo maphilisi kumbe lowo muthi.

Ikhemisi okuthiwa yiIRAGUHA inkulu kakhulu. Leyo khemisi uhle uyibone khatshana ngoba ilebhakane eliyabe limhlophe nke libhalwe ngamabala aluhlaza tshoko eceleni kube lelinye futhi ibhakane eliyabe libhalwe ngamabala amnyama amakhulu amanye elombala oyisibhakabhaka.

odokotela besegumbini labo lokuhlinzela izigulane lapho abanye behlinza isigulane abanye bayabe bebambe imitshina leyo mitshina iyabe isebenza ngegetsi bayisebenzisa ukuhlola izifo eziyabe zingaphakathi abangeke bazibona ngamehlo

Isincediso esinikezwa abantu abalomkhuhlane okuthiwayiasima. Lowo mkhuhlane ungezwa isifuba sesingathi siyavaleka, uyathatha lesi sikhali ungathi uyadonsa umoya uyezwa isifuba sesivulekile, uzizwe usuphefumula ngendlela eqondileyo.

Abezempilakahle sebafaka ibhakane elitshengisa izibonakaliso somkhuhlane okuthiwa Yi parkinson , bathi ungazizwa susehluleka ukuphefumula kumbe usugxoza indenda okungapheliyo gijima uyebona abezempilakahle mhlawumbe ingabe sulalowo mkhuhlane okuthiwa yi parkinson

Udokotela lapho echasisela ahlangane lakho ngemva kokuhlola umuntu ogulayo kukhanya ubala umakhalekhukhwini lokho ahlangana lakho njalo uyabe ezakuncedisa isigulane ukuthi njengoba sengilomkhuhlane onje sokumele anathe waphi amaphilisi kumbe asebenzise wuphi umuthi.

Kumele sinakekele imizimba yethu ngakho odokotela bathi ungezwa umzimba kumbe isitho somzimba sibuhlungu kumele uphangise uyebona abezempilakahle ukuze bakuhlole mhlawumbe ungabe sulomunye umkhuhlane othile.

Udokotela wesilisa ogqoke impahla zakhe ezilombala oyinevi. Lapha usegumbini lakhe lapho asebenzèla khona ubambe omunye umtshina awusebenzisa ukuhlola imikhuhlane ethile. Kulezinsuku sebesebenzisa eminye imitshina yegetsi ebancedisa ukuhlola ezinye izifo eziyabe zingaphakathi komzimba.

Udokotela wesilisa egqoke impahla zakhe ezilombala oyisibhakabhaka egqoke lamaglovisi lapho ebambe esinye isincediso asisebenzisa ukuhlaba ngaso isigulane ukuze ethathe igazi lokhu kwenzelwa ukuthi athathe igazi leli ayehlola ukuthi isigulane singabe sihlaselwe nguwuphi umkhuhlane

Abantu asebekhulile, inengi labo lihlala likhala ngamadolo, lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi minengi iminyaka. Njalo kuqakathekile ukuthi labo bantu abadala bethole umuthi wokugcobisa kumbe amaphilisi wokupholisa lobu buhlungu.

Udokotela egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala obomvu, egqoke lamagilavusi ebambe umtshina umtshina lo olamaphayiphi amanengi ahlonywe kusigulane esithile.

Odokotela abathathu abesilisa. Begqoke impahla zabo zokuzivikela, ezilombala oyisibhakabhaka. Besegumbini labo, lapho okuhlinzelwa khona. Phezulu kwalelogumbi kulesibani esikhanyisayo. Ukwenzela ukuthi nxa behlinza bahlinze ngendlela eqondileyo, njalo bebona ukuthi bahlinza ngaphi.

Udokotela egqoke impahla zakhe ezilombala oyinevi efake lesayeke emakhaleni encedisa esinye isigulane esihleli ezitulweni esilamavili. Leso sigulane singumama uyabe esincedisa ukuthi singalahli ithemba ngoba sesihlaselwe ngumkhuhlane othile ukwenzela ukuthi isigulane siqhubeke sinatha amaphilisi lemithi.

Odokotela besilisa labesifazana bese gumbini labo lokusebenzela. Begqoke impahla zabo zokusebenza ezilombala oyisibhakabhaka, lapho bencedisana ukufunda okunye okuliphetshana okuyabe kungokwesigulane.

Isigulane sisesibhedlela sifakwe umtshina owokuhlola ukuhamba kwegazi. Lowo mtshina uyabe uncedisa ukuthi uhlole isigulane ukuthi singabe siphilile kumbe silomkhuhlane njalo lowo umtshina uyanceda udokotela ukwenzela atholisise ukuthi isigulane singabe sibulawa yiwuphi umkhuhlane.

Omama ababili besegumbini likadokotela, egqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi. Egaxe isigaxo sakhe asisebenzisa ukuhlola ukutshaya inhliziyo. Udokotela encedisa isigulane mayelana lalokho ahlangane lakho ngeskhathi ehlola isigulane.

Nxa isigulane sesithe sabanjwa umkhuhlane othile udokotela uyasincedisa asichasisele ukuthi ayisikho kuphela kwempilo njalo uyasincedisa ukuthi umuntu engadlani nxa esethe wabanjwa ngumkhuhlani njalo angaziphatha njani njalo anathe njani lamaphilisi.

abezempilakahle bayenze isimemezelo ukuthi abantu bonke bephume bayehlolwa igazi behlolwa ukuthi abala mkhuhlane ethile ngakho odokotela bebegcwele izolo etendeni eliseduzane lesigabeni behlola abantu ngokuthatha igazi labo

ODokotela bakhuthaza ukuthi abantu bedle izithelo, amatamatisi lokunye ukudla okwakha umzimba ukwenzela ukuthi behlale bevikelekile emkhuhlaneni ethile, njalo kwenza ukuthi umuntu ehlale eqinile engelamkhuhlane eminenginengi.

Ibhakane elitshengisa izibonakaliso zomkhuhlane okuthiwa yi asima kuthwa ungazibona uyehluleka ukuphefumula kumbe u khwehlela kakhulu, kumbe usizwa isifuba singathi sibuhlungu gijima uyehlolwa ngoba ungazithola usulo mkhuhlane okuthiwa yi asima.

Abezimpilakahle sebesenzisa imitshina yakulezi nsuku bedingisisa ngokuhlasela isugulane, isugulane siyabe silele embhedeni udokotela ekhangele umtshina okwenzela ukuthi adingisise lokhu okuhlasela isigulane sakhe .

udokotela wesilisa ebambe esinye isigulane emahlombe ezama ukuhlolisisa kungabe kubuhlungu kuphi ukuthi abhale phansi umuthi kumbe amaphilisi aqeda lobo buhlungu ukwenzela ukuthi isigulane sisile

Odokotela ababili basegumbini labo lokusebenzela balalise umuntu embhedeni befuna ukumhlola ngomunye umtshina ukuthi engabe ebulawa yini lowo mtshina uyahlola ingaphakathi yomuntu ukuze ubone ukuthi umuntu ulawo umkhuhlane.

Obaba ababili abasebenza kwezempilakahle bafake izayeke omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe omunye ugqoke impahla zakhe zangekhaya. Ngemva kwabo kulemitshina etshiyeneyo abayisebenzisa nxa besemsebenzini.

Emagumbini abodokotela lapho abasebenzela khona imitshina lakho konke okusetshenziswa ngabo dokotela kuyabe kubhaliwe ukuthi kusebenzani kuyabe kubhaliwe ukuthi abantu bengahlanganisi izinto ezidlelayo lezingadleliyo kumbe behlanganise imithi ebulalayo lengabulaliyo.

Udokotela owesifazane lapho esegumbini lakhe lokusebenzela ebamba omunye umtshina ,ukhanya lowo mtshina usebenza ukuhlola inyama. Eyelapha esinye isigulane esingumama esihlola umkhuhlane oyabe uhlasele inyama.

Eminye imithi elobungozi esetshenziswa ngeze esibhedlela iyabe isemabhodleleni ayabe elombala oyisikhumba leyo bhodlela iyabe inkulu kakhulu ngoba imithi leyi bayisebenzisa okwesikhathi eside iyabe ifakwe iphetshana, iphetshana leli iyabe libhaliwe ibizo lalowo muthi oyabe uphakathi.

Imitshina yakulezi inzuku esetshenziswa ezibhedlela ngephucukileyo eyinye yabe ingeyegetsi eyinye ayisebenzisi igetsi ilamaviri lokhu kuyenza kube lula ukuthi nxa odokotela beyisusa kwelinye igumbi besiyayisebenzisa kwelinye igumbi.

Amaplastiki ayabe efakwe igazi eliyabe ligcinwe ezibhedlela. Lelogazi selihlaliswa emafrijini ayabe esesibhedlela ukwenzela ukuthi lingaboli. Lelogazi liyabe lihloliwe njalo lisetshenziswa kulabo abayabe bengelagazi emzimbeni.

Udokotela esugumbini lakhe lokusebenza egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke evale amakhala kanye lomlomo ubambe iphetshana elilomfanekiso otshengisa ingaphakathi yesigulane uyabe ezama ukuhlosisa edingisisa ukuthi leso sigulani sihlaselwe yiwuphi lowo mkhuhlane.

Amagajana amancinyane ayabe elezinto ezifuna ukuhlolwa ngodokotela. Lawo magabha ahlala ese"lab" njalo lawa magabha ayafakwa amaphetshana ebhalwe ukuthi yikwini okuyabe kuphakathi. Lokhu kwenza kubelula nxa abezempilakahle sebehlolisisa besegumbini labo lokuhlola.

Emagumbini abodokotela okuthiwa ngamalebhu, abodokotela basebenzisa izikhali ezithile lezincediso ezithile abazisebenzisayo ukuhlola imikhuhlane. Lezo zincediso ziyabe zingezokufakela imithi lokunye okutshiyeneyo abakusebenzisa ezibhedlela.

Umama uthabile ngemva kokuthola umntwana omncinyane. Uphethe umntanakhe omncinyane abezempila kahle bayamncedisa ngendlela zokuphatha umntwana ukwenzela ukuthi akhule ngendlela eqondileyo njalo evikelekile emkhuhlaneni eminengi.

Igumbi likadokotela ligcwele omama. Abalabantwana abancinyane. Bezivakatshela udokotela. Udokotela wesifazane ehlola abantwana. Abanye ebanikeza imithi. Lokhu ukwenzela ukuthi abavikele, emikhuhlaneni, abangahlangana layo.

Ezindaweni ezikhatshana ukulezibhedlela abezempilakahle bayathatha izikhwama zabo beyeyelukisa amatafula amatafula lawa yikho lapha abayabe besebenzela khona bengcedisa abantu abayabe befuna ukuhlolwa kumbe befuna ukungcediswa ngokunye okuthile okuqondane lemikhuhlane ebahlaselayo

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana babo ezibhedlela kumbe emakilinika lapho odokotela labomongikazi bazabahlola ukut baphila kuhle njalo badla kuhle njalo lapha omama bayafundiswa mayelana lokukhuliswa kwabantwana.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lapho ababize omama abalabantwana abancinyane bezobafundisa mayelana lokukhulisa lokugcina kahle abantwana abancinyane omama bafike banikezwa izikipa ezilombala oyi navy.

Igumbi likadokotela liyabe lilesihlalo lapho umuntu afika ahlala khona ahlolwe ngudokotela. Phezulu kulesibane esiyabe sikhangele isigulani ukwenzela ukuthi udokotela abone lokhu akuhlolayo. Eceleni kuyabe kulemitshina ayisebenzisa ukuhlola leso sigulani.

Igumbi likadokotela lapho ayelapha khona izigulane. Kuyabe kulombheda isigulane esifika silale khona kwenzela ukuthi asihlole, leminye imitshina ayisebenzisayo ukuhlola imikhuhlane engabe ihlaselwe yizigulane ukwelapha isigulane. Kanye lezingwalo lapho azabhala khona nxa eseqeda kuhlola lesi sigulane.

Isincediso esisifundisa ngabezempilakahle ,siyafakwa emakhaleni ukuze sincediswe kuhle lapho sigula isigulane leso ngabezempilakahle.

Izikhali ezisentshenziswa ngudokotela wamazinyo ukuhlola Kanye lokwelapha amazinyo abazempilakahle bakhuthaza ukuthi abantu bephathe kahle amazinyo abo njalo bayakhuthaza abantu ukuthi bevakatshele ezibhedlela ukuze bazohlolwa amazinyo wabo ukuthi awala mkhuhlani na

Isincediso esisetshenziswa ngudokotela. Lesisincediso sisetshenziswa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Siyabe silensimbi ezimbili , lezonsimbi bazifaka endlebeni ngudokotela kube leyinye insimbi eyabe iyodwa ngaphambili ayabe eyithinte emzimbeni wezigulane ehlola ukutshaya kwenhliziyo.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle. Abezempilakahle basebenzisa izikhali ezitshiyeneyo ukwelapha izigulane. Ezinye izikhali ziyasika ezinye ngezingasikiyo njalo izikhali lezi zihlala zihlanzekile ukuze izigulane zingathelelani imikhuhlane.

Omunye umtshina osetshenziswa ngabezempilakahle, lowumutshina uyabe ulezikhala ezi lapha abafaka khona amehlo be checker behlolisisa umkhuhlane oyabe uhlasele isigulane. Lowu mutshina uyabe usebenzisa ugetsi njalo bawuhlalisa elab

Igumbi elisetshenziswa ngodokotela ukuhlinza umuntu. Lelogumbi lilesibane esikhulu ukwenzela ukuthi kubelokukhanya kulelo gumbi njalo liyabe lilombheda lapho okulaliswa khona isigulane. Lilemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlinza isigulane.

Igabha elincane elisetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka imithi. Lelo gabha lilesivalo esimnyama lifakwe iphetshana elibhaliweyo ukuthi umuthu ophakathi ngowani njalo usebenzani.

Isihlalo esisetshenziswa ngabantu abaye belimele inyawo kumbe inyawo zabo zibuhlungu .Lesisihlalo siyabe silamavili amane amancane ayabe e phambili amakhulu ayabe esemuva .Lesisihlalo sinceda labo abayabe besehluleka ukuhamba ukuthi besuke endaweni ezithile besiya kwezithile .Nxa bengekhaya kumbe besesibhedlela.

Izikhali ezisetshenziswa ngabodokotela labomongikazi nxa behlinza izigulani, lezi zikhali ziyabe zibukhali kakhulu njalo ziyakhwe ngendlela ezitshiyeneyo okutshengisa ukuthi zisebenza ukusika izinto ezitshiyeneyo.

Isikhali esisetshenziswa ngabezempilakahle leso sikhali basisebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Njalo siyabe silensimbi esiyabe sizibili. Odokotela bafaka endlebeni phambili kube leyinye insimbi la athinta khona isigulane ukuzahlole ukutshaya kwenhliziyo.

Izikhali ezisetshenziswa ngudokotela nxa esegumbini lapho anhlinzela khona umuntu ezinye izikhali ziyabe zicijile ezinye ziyabe zisika. Lezo zikhali ziyabe zisetafuleni eseduzane lembheda wesigulane nxa esegumbini lokuhlinzela.

Bajabulile odokotela labomongikazi, ngoba sebethole eminye imitshina ephucukileyo. Ngakho ke bakhuthaze abantu bonke ukuthi sebengabuya, ngoba sebelemitshina abayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane, ade beyehluleka ukuyihlola, ngoba imitshina yakhona ibingekho.

Itafula elisetshenziswa ngabezempilakahle lelotafula lilamaplanka amabili lawo maplanka yikho lapho okufakwa khona imithi lamaphilisi ezigulani njalo lelo tafula lilama viri lawo maviri ayenza kube ukuthi nxa belisusa kwelinye igumbi besiya kwelinye igumbi.

Ngemva kokulimala unyawo umnewethu samuthengela isihlalo esilamavili samunceda kakhulu lesi sihlalo ngoba wayeyenelisa ukuthi ahambe endaweni ezithi njalo eyenelisa ukuthi azenzele izinto ezithile ngekhaya.

Amazinyo yisitho somzimba esiqakathekileyo ngakho kumele ehlale ehlanzekile njalo enakekelwe ngendlela qondileyo kumele umuntu azinike isikhathi ayebona abezempilakahle abazawahlola ukuthi ayabe ehlanzekile kumbe enakekelwe ngendlela eqondileyo .

yizikhali ezisetshenziswa ngodokotela nxa esegumbeni lapha ahlinzela khona izigulane lezozikhali ziyafakwa ngelayini ukwenzela ukuthi udokotela nxa ehlinza azithole ziseduzane laye njalo ziyabe zingalingani okutshengisela ukuthi zisebenza okutshiyeneyo.

Nxa umuntu engaqamuka unyawo kumbe alimale unyawo beseluqunywa ngabezempilakahle abezempilakahle balonyawo oluyabe luyenzwe ngesimbi lamaplastiki lolu nyawo luyancedisa umuntu ukuthi anelise ukuhamba hamba.

Abezempilahle kulezinsuku abasadingi ulwazi olunengi engwalweni sebelenitshina esetshenziswa kulezinsuku enjengama cophutha leyomitsh8na iyabancedisa nxa behlola izigulane ezitshiyeneyo

Umuthi oyelapha isikhumba kuthiwa yi REDKEN uyabe usebhodleleni elilombala oyisikhumba lilesivalo esimnyama uyenza isikhumba sibe butshelezi njalo kungabi lemizila zila ekwenza ungabukeki kuhle.

Amaphilisi alezinsuku ahlukaniswa ngembala etshiyeneyo, lokhu kwenza kubelula ukuthi nxa utshaywa likhanda unatha lawa ,nxa ubulawa yisisu unathe lawa ,lokhu kwenza kubelula ukuthi ungacini usunatha amaphilisi angasiwo .

amaphilisi athengiswa esebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama lafakwa umzila oluhlaza labhalwa LOPEWELL 2 ayanceda kakhulu nxa umuntu ehlaselwe ngumkhuhlane wesifuba

Ugogo uhlala elomuthi osebhokisini eliyabe limhlophe kulemizila ebomvu lowo muthi uyawuthontisela emehlweni nxa esesizwa amehlo akhe eseluma kumbe sekuntambama ukwenzela ukuthi ayenelise ukubona.

Umuthi okuthiwa yiOpcon A uthengiswa usebhokisini elimhlophe nke ,ngowamehlo umuntu kuyafuze awuthathe awuthele phezu kwamehoo engezwa eseluma.

Umithi okuthiwa yi cofaid uthengiswa usebhokisini elilompala omhlophe loluhlaza. Ibhokisi leli liyabe lilomfanekiso otshengisa isifuba. Lowo mfanekiso uchaza ukuthi umuntu nxa ezizwa ebulawa yisifuba uthenga lowo muthi, lowo muthi uyabe uqeda ubuhlungu obuyabe buhlasele esifubeni.

Udokotela usitshengise imithi emithathu enceda umuntu nxa ekhwehlela kulomunye okuthiwa Yi bisolvon omunye okuthiwa yibenadryl komunye okuthiwa yidifflam komunye okuthiwa Yi tuss uthe yonke le mithi iyanceda kakhulu nxa umuntu esizwa isifuba sakhe simhlasele kakhulu

Umuthi okuthiwa yi"sea coconut" usebhokisini elilombala obomvu lombala olithanga. Uyanceda kakhulu umuntu nxa ekhwehlela. Ungawunatha lowumuthi kabili ngelanga elilodwa isifuba siiyahle siyehle ukukhwehlela konke kuhle kuphele.

Izolo sithenge amaphilisi okuthiwa ngama "diclofenac".Ebesebhokisini elilombala omhlophe elilemizila ebomvu. Lawo maphilisi ngakagogo obulawa ngamadolo. Udokotela wathi ebonatha lawo maphilisi ukupholisa ubuhlungu bamadolo.

Amagabha alombala obomvu alezivalo ezimhlophe afakelwa umuthi. Lawa magabha ale phayipha esetshenziswa ukufafaza imithi. Njalo afakwe iphetshana elibhalwe ibizo lolowo muthi ophakathi.

Umuthi osebhodleleni elilombala omhlophe ulesivalo esilombala oyisibhakabhaka ,wabhalwa phandle ngamabala ayisibhakabhaka lowo muthi uyanceda kakhulu nxa uzizwa uphathekile esifubeni.

Amabhokisi amathathu ayabe elamaphilisi Ngaphakathi wonke lawa mabhokisi abhalwe amabizo amaphilisi akhona njalo ahlukaniswe ngemibala leminye imiceciso etshengisa ukuthi ngamaphilisi eyehlukeneyo

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, laceciswa ngomzila obomvu lombala oyinevi. Eceleni kwalo kule bhodlela lapho ukuhlala amaphilisi, lona limhlophe nke elilesivalo esimhlophe nke.

Umuthi osembodleleni elombala ofana lesikhumba olesivalo esimnyama Lowo muthi uyancedisa nxa ufuna isikhumba sakho sitshelele njalo ubulala eminye imkhuhlane eyabe ihlasela isikhumba .

Umuthi okuthiwa yi benelini uthengiswa usebhokisini elilombala omhlophe libhaliwe ukuthi lelaphani ngama bala aluhlaza lowo umuthi uyanceda kakhulu nxa umuntu ezizwa ekwehlela kumbe amakhala akhe evalekile kakhulu.

Ibhokisi lamaphilisi okuthiwa yi imodium lelo bhokisi liyabe lilombala oyisibhakabhaka libhalwe imodium ngombala oyinevi phakathi kwalelo bhokisi amaphilisi ayabe elembala emibili.

Okuthiwa yi "prospan" uthengiswa usebhokisini elilombala omhlophe lombala oluhlaza lowo usetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela ungawunatha vele ukhwehlela kuhle kuphangise ukuphela.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe libhalwe ngamabala amnyama labhalwa ngamanye amabala amhlophe lilomzila olithanga lawomaphilisi akhanya ayanceda kakhulu nxa uzizwa uphela igazi emzimbeni.

Ungezwa umzimba wakho usizwa ubuhlungu, uyathatha umuthi okuthiwa yiNeosporin ugcobise kakhulu uhlikihla ngamandla lowo muthi yanceda kakhulu ngoba uyehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Omunye umuthi osetshenziswa ngabantwana abancinyane okuthiwa yi Benadryl. Lowu muthi uyabe usebhokisini elimhlophe, ufanekiswe umama lomntwana omncinyane. Lokhu uceciswe ngebala elilombala olithanga. Ibhodlela lakhona lilombala oyisikhumba njalo lilombala oyisikhumba

Izolo sithenge umuthi wokukhwehlela. Uyabe usebhodleleni elilombala obomvu. Libhalwe ngamabala alithanga. Phezulu kuyabe kulomzila olombala omnyama, obhalwe ukuthi, Robitussin ngamabala, amhlophe.

umuthi okuthiwa yi Afrin ngowokwelapha nxa umuntu evalekile amakhala lowu muthi uyabe usebhodleni elincinyane elilombala omhlophe liyabe libhalwe ibizo lalowo muthi ngamabala amnyama uyanceda kakhulu nxa umuntu egcwele amakhovula amanengi emakhaleni

Umnewethu uwile esihlahleni walimala ngakho ubaba umphathele umuthi osebhodleleni elilombala omhlophe okuthiwa yi"woundcleansing " lowo muthi uyanceda kakhulu nxa umuntu elezilonda ezinengi.

Isigubhu esisetshenziswa ngabezempilakahle lesi isigubhu kuyabe kufakelwe khona imithi etshiyeneyo lesi isigubhu asila mbala njalo siyabe sifakwe iphetshana siyabe sifakwe iphetshana elilombala ohlukeneyo okutshengisa ukuthi iphetshana eliyabelilombala lo liyabe litshengisa ukuthi umuthi ophakathi ngowani njalo usebenza njani

Umuthi othiwa yiInsulin uyabe usebhokisini eliyabe lilombala omhlophe lilomzila olombala obomvu phakathi kuyabe kulebhodlela elincinyane eliyabe lilalowo muthi, lowo muthi usetshenziswa ngabantu abalomkhuhlane wetshukela.

Ungezwa umphimbo ubuhlungu abezempilakahle bathi thenga amaphilisi okuthiwa ngama"Strepsil"lawa ayabe esebhokisini elimhlophe ebhalwe"Strepsil"ngamabala amnyama ayayelapha kakhulu nxa umuntu esizwa umphimbo ubuhlungu.

Esinye isikhali esisetshenziswa ngabantu abalomkhuhlane owetshukela leso sikhali siyabe silompala oyisibhakabhaka njalo siyabe sithengiswa sisemabhokisini amabili ayehlukeneyo. Elinye ibhokisi liyabe lingelimhlophe liceciswe ngomzila olompala olithanga elinye ibhokisi limhlophe liceciswe ngompala oyabe uluhlaza

Ikhemesi esedilobheni leyana awutshoni ubuza ukuthi amaphilisi kunbe imithi yimalini, kumakhabethi emaqondana lamaphilisi lemithi eminengi intengo iyabe ibhakiwe lapho.

Umuthi owelapha amehlo uthengiswa uphakathi kwebhokisi elilombala omhlophe obhalwe ngamabala alombala oyisibhakabhaka phakathi kuyabe kulembodlela encinyane eyabe imhlophe nke ilephetshana elilombala omhlophe libhalwe ngamabala amnyama.

Izolo umama uphathele umnewethu omcinyane umuthi wokukhwehlela. Umuthi wakhona obusebhokisini elilombala oyinevi, ubhalwe ibizo lomuthi ukuthi trilyn ngamabala amhlophe ubulebhodlela elilombala ofana lesikhumba. Ibhodlela leli belilesivalo esimhlophe nke.

Ibhodlela elilomuthi elilombala omnyama lilephetshana elibhalwe phandle. Lelo phetshana lilombala elithanga emibili njalo libhaliwe ngamabala amnyama. Ibhodlela leli lilesivalo esilombala oligolide.

Igabha lamanye amaphilisi okuthiwa Yi nutroflo liyabe lilombala omnyama lesivalo esimnyama phandle kwalelogabha kulephetshana elibhalwe ngamabala amnyama njalo layigolide ngaphakathi kwalelogabha amaphilisi atholakala phakathi ayabe elombala oligolide.

Amagabha emithi asetshenziswa ngabezempilakahle lawa magabha alezivalo ezilombala obomvu lombala oyisiliva lawo magabha alombala omhlophe ayabe efakwe amaphetshana, amaphetshana lawo abhaliwe ukuthi ngumuthi ongana lebizo lalowo muthi oyabe uphakathi kwalelo bhodlela.

Amagajana amancinyane angelambala elezivalo ezilombala oyisibhakabhaka asetshenziswa ngodokotela ukufakela imithi etshiyeneyo. Leyo mithi iyabe ifakwe amaphetshana ayabe elamabizo okuthi yiwuphi umhlobo womuthi njalo usebenza njani.

Iphilisi okuthiwa ngama paracetamol ayanceda kakhulu nxa umuntu esizwa ubuhlungu emzimbeni wakhe. Lawa maphilisi athengiswa esebhokisini eliyabe lilompala omhlophe libhalwe paracetamol ngamabala ayiyelo, phakathi kwalelo bhokisi amaphilisi ayabe engamatshumi amathatha lambili.

abezempilakahle nxa befake umuthi embodleleni bayafaka iphetshana eliyabe lilebizo lalowo muthi lokhu kwenzela ukuthi umuntu engasebenzisi umuthi lowu ngendlela engayisiwo

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe, ngaphansi kwalelo bhokisi kulomzila olombala obomvu njalo licecisiwe ngesinye isigombolozi esilombala olithanga lesilombala oyinevi.

Amaphilisi akulezi insuku asefakwa emabhokisini ayabe elembala etshiyeneyo lawo mabhokisi ayabe ebhalwe ibizo lokuthi uwasebenzisa njani lawo maphilisi njalo ayabhalwa ukuthi uwanatha nxa ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Abezempilakahle sebayenza imithi encedisa abantwana. Lokhu kwenza ukuthi nxa umuntu engagulelwa ngumntwana ekhatshana lesibhedlela, uyenelisa ukuthi agijime ayekhemisi eseduzane ayethengela umntwana lowo muthi.

Izolo umama ubuye lamaphilisi adesegabheni elimnyama tshu lilesivalo esimnyama. Lilephetshana elimhlophe libhalwe ngamabala amnyama. Lawo maphilisi abelombala wegolide. Akhanya ayasiza kakhulu.

Umnewethu ubebulawa yikukhwehlela, ngakho umama ugijime waya ekhemesi wayabuya lomuthi okuthiwa yimeltus. Ngesikhatshana ubeseqinilile esengasakhwehleli. Khanya uyanceda kakhulu nxa umuntu ekhwehlela.

Umuthi oyelapha nxa umuntu engahambelani lokudla kumbe lolutho oyabe elugcobisa kuthiwa yi allergy medicine, lowu muthi uyabe usembhodleleni eliyabe lingelambala lilesivalo esilombala oyisibhakabhaka kufakwe iphetshana eliyabe lilebizo lalowo muthi

Umuthi wamehlo. Lowomuthi uyawuthontisela phakathi kwamehlo. Uyabe usebhodleleni eliyabe. limhlophe. lithe nke! Lilesivala esimhlophe. Ulephetshana elibhalwe. ngamabala amnyama, lamabala abomvu. Liceciswe ngombala oluhlaza, ngaphansi.

Amaphilisi okuthiwa yi zinc sulphate uwathola esebhokisini eliyabe lilombala omhlophe liceciswe phandle ngomzila oyisibhakabhaka kwaba lebala eliyabe lilembala etshiyeneyo lawa maphilisi ayanceda kakhulu uma usizwa utshaywa likhanda

Kulezi insuku amaphilisi lemithi sekuthengiswa kuphakathi kwamabhokisi kumbe amabhodlela. Ayabe elombala omhlophe. Ngaphandle kwalawomabhokisi kumbe amambodlela, kuyabe kulephetshana, eliyabe libhaliwe ukuthi ngumhlobo wuphi wamaphilisi njalo unceda ngani.

Udokotela uthi umama njengoba elomkhuhlane ohlasela isifuba kumele athenge umuthi okuthiwa yi Ascoril. Lowo muthi uthengiswa usebhokisini elilombala olithanga oceciswe ngomzila obomvu. Uthi uyanceda kakhulu ukuqeda lesi sifo sesifuba

Izolo esibhedlela esisesigabeni kufike inhlanganiso ethile. Leyinhlanganiso ibuye yanikeza abantwana abakhubazekileyo abangenelisiyo ukuhamba izihlalo ezizabancedisa ukuthi behambe besuka endaweni ezithile besiya endaweni ezithile.

Abantwana abancinyane abane, ababili bagqoke amajesi alombala oluhlaza, ababili bagqoke amayembe. Laba bantwana baqakathekile njalo mele behlale bevikelekile ukwenzela ukuthi bangahlaselwa yimkhuhlane ethile.

Igumbi okuhlala khona abantwana abancinyane abayabe begula, liyabe lipendwe ngemibala etshiyeneyo ukwenzela ukuthi lichaze abantwana abancinyane abayabe bephakathi kwalelo gumbi njalo kuyabe kulemitshina esetshenziswa ngudokotela nxa elapha labo bantwana.

Odokotela abayelapha abantwana abancinyane, emagumbini abantwana labo kuyafakwa izinto zokudlalisa ukwenzela ukuthi abantwana bezizwe bejabulile nxa bekulelogumbi labodokotela. Lokho kwenzelwa ukuthi abantwana bengesabi ukunatha imithi njalo lokuthola amaphilisi.

Imifanekiso etshengisa abantwana abancane abalemikhuhlane etshiyeneyo. Labo bantwana abaphumi esibhedlela baze beyelatshwe bephole. Labo bantwana bayabe behlala esibhedlela njalo bayabe behlala emagabheni bayabe bengelampahla.

Kuqakathekile ukuthi omongikazi labodokotela nxa beselapha abantwana bethande ukubahlabelela izingoma kumbe ukudlala labo. Lokhu kubenza bengezwa ubuhlungu njalo bayazizwa belentshukutshu yokunatha amaphilisi lemithi.

Abantwana bakhula ngokudlala ngakho kuqakathekile ukuthi abantu esigabeni bebayakhele imijingo yabo lapho abangadlalela khona bengabantwana ukwenzela ukuthi bekhule bekwazi ukudlala labanye lokukholisa nje njoba bengabantwana abancane.

Abanye abezempilakahle begqoke izikipa ezilombala omhlophe nke, lezo zikipa ziyabe zibhaliwe inhlanganiso eyabe iyenze lowo mkhankaso ukuthi uphumelele. Babambe amaphetshana athile ayabe elesihloko abayabe befuna kusethula kuzulu oyabe ebuye kulowo mukhankaso.

Udokotela owesilisa ehlola omunye umntwana omncinyane, obuye lomamakhe bezovakatshela esibhedlela bezobona omongikazi labodokotela. Udokotela uyabe emhlola ukuthi akalamkhuhlane yini.

Abantwana besikolo sebanga elincane begqoke amayembe alombala omhlophe befake amabhulugwe leziketi alombala obomvu begaqe amabhanti entanyeni alombala obomvu lokhu benzela ukuthi kubelula ukuthi sibekwazi ukuthi bavela kusiphi isikolo

Imfanekiso eyenziwe ngabe zempilakahle etshengisa mayelana ngokuqakatheka koku khuliswa kwabantwana, abantwana bayabaqakathekisa ngabe zempilakahle njalo abezempilakahle bayakhangela kakhulu ukuthi abantwana bathola konke abakufunayo okunjengokudla, amanzi kanye lamalungelo abo okuya esikolo.

Inhlanganiso okuthiwa UNICEF ikhangela mayelana ngokukhula kanye lokuphathwa kahle kwabantwana. Inhlanganiso leyi ikhangela ngabantwana bonke emhlabeni wonke jikelele. Iyenza isiqiniseko sokuthi abantwana bonke bayathola amalungelo abo. Amalungelo okuya esikolo, amalungelo okudla lamalungelo okuthola ukwelatshwa kwezempilakahle.

Abantwana abane bebhukutsha emanzini angahlambulukanga abezempilakaahle bakhuthaza abazali ukuthi bengayekeli abantwana bedlale amanzini engahlambulukanga ngoba lokhu yikho okubalethela imikhuhlane etshiyeneyo.

udokotela esegumbini labanwtana abancinyane ephethe ibhuku lapho ahamba ebhala khona mayelana lemkhuhlane ehlasela labo bantwana uyabe ebhale phansi ukwenzela ukuthi achazele abazali bomntwana ngomkhuhlane ohlasele umntwana wabo

Isigulane esithile silele embhedeni sihlonywe eyinye I pipe esandleni leyo pipe ihambisa igazi lelo gazi liyabe lisuka ema plastikini ayabe engela mbala lisiya kusigulani

Umama wezempilakahle, egqoke impahlaza zakhe zokuzivikela emkhuhlaneni. Ezilombala owesibhakabhaka. Ibhatshi elombala wesibhakabhaka, kanye lengwani. Lapho ebhala kumgwembe, echasisa, okunye, ulwazi oluthile. Kwamanye amadokotela, labomongikazi.

Odokotela ababili omunye ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe omunye ugqoke impahla zangekhaya lapha bebambe omunye umtshina abawusebenzisa nxa beselebhu bedingisisa ngokunye abahlangana lakho emsebenzini wabo.

Udokotela wesilisa ogqoke ibhatshi lakhe elimhlophe. Lowo dokotela ukhangela ngamehlo. Uyabe elemtshina ayisebenzisa ukuhlola izigulane ezibulawa ngamehlo njalo leyo mtshina iyabe isebenzisa igetsi.

Udokotela owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe wafaka lesikhali sakhe asisebenzisa ukuhlola izigulani. Lowo dokotela uncedisa ngokuziphatha kahle uyakhuthaza ukuthi abantu bedle ukudla okuyakha umzimba okufana lezithelo kanye lokunye okulinywa ezingadini.

Omunye wabezempilakahle egqoke impahla zakhe zokuzivikela egqoke ingwane lelinye I plastic eliyabe lisuka entanyeni lisiya phansi echasisela abanye bakhe mayelana lokuthile ahlangane lakho ngesikhathi eyelapha isigulane esithile.

Abantu besilisa bebabili beme phambi kwabantu omunye echasisa mayelana lokuthile ahlangane lakho, eceleni kwakhe kule bhakane yalesi sihloko ayiso ancedisa abantu ngaso njalo kulowo mkhankaso abantu bayanikezwa ithuba lokuthi bebuze nxa bengazwisisi.

Umuntu wesilisa, ogqoke impahla zakhe zobusotsha. Evale amakhala lomlomo. Egqoke amagilovisi. Encedisa omunye olele phansi. Efake insimbi ethile emlonyeni walowo muntu olele embhedeni. Lokhu kutshengisa ukuthi lo, olisotsha, wafundela lezifundo zokuba ngudokotela.

Udokotela egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe .Ehlezi labobaba labomama bengaphandle befundisana ngesihloko esithile .Kuleyonhlanganiso abantu bayanikezwa ithuba lokukhuluma abayabe behlangane lakho bencediswa ngudokotela ozabe ebaqondisa lapho belahleka .

Izindawo ezifana lezibhedlela, amakiliniki, amakhemesi kuqakathekile ukuthi zibe lamabhakane. Amabhakane lawa mele ebelamabala amakhulu kwenzela ukuthi laba abayabe bedinga bengathathi isikhathi eside, njalo bethole lezo ndawo lula.

Ibhakane elibhalwe ibizo lesibhedlela esithi kulelo bhakane kuyabe kubhalwe lekheli yaleso sibhedlela njalo sebebhalile leyinye ikheli esetshenziswa yilaba abasebenzisa imitshina enjengama khompiyutha. LeyiLeyo kheli iyabe ingeye email incedisa labo abayabe bekhatshana bengenelisi ukufinyelela esibhedlela.

Kulezi insuku emakhemisi nxa befaka amabhakani bayabhala ibizo kanye lenamba yocingo yaleyo "pharmacy".Lokho kwenzelwa ukuthi nxa ungekhaya ufisa ukutshaya ucingo usebenzise leyo nombolo.

Emakhemisi kuyafakwa izimsimbi emafasteleni kanye laseminyango lokhu kuyenzelwa ukuthi amasela angabuyi athathe lawo maphilizi lemithi bengakhiphanga imali.

Emakhemisi imthi ithengiswa isemabhokisini awo. Amabhokisi ayabe elayiniswe ngendlela yokuthi umuntu loba ekhatshana uyenelisa ukubona loba ibizo lalawo maphilisi njalo amakhabothi ekhemisi alombala omhlophe okutshengisa ukuthi yindawo yabe zempilakahle.

Ngokuza kwabelungu abelungu sebaletha amaphilisi alamabizo ayimihlobohlobo amaphilisi amanengi asefakwa emabhokisini atshiyetshiyeneyo ukuze ehlukane njalo kubonakale ukuthi lawa asebenzani lalawana asebenzani.

Emakhemesi akusathengiswa imithi yezigulane kuphela, sekuthengiswa lemithi esetshenziswa ngabadlali abadlala imidlalo etshiyeneyo. Leyomithi iyabe iphakathi kwamabhodlela ayabe elombala omnyama.

Emakhemisi, imiduli yabo iyabe ipendwe ngombala omhlophe kanye lamakhabothi. Lokho kwenzelwa ukuthi kuhlale kuhlanzekile njalo kungahlali idoti, ngoba abezempilakahle bakhuthaza ukuthi abantu bebohlala endaweni ehlanzekileyo, ukuze bengabi lemikhuhlane.

Emakhemisi kuhlala kuhlanzekile ngoba yindawo ethengisa amaphilisi kanye lemithi yezigulani. Amakhabithi kanye laphansi kuyabe kulombala omhlophe okutshengisa ukuthi majemusi ngoba abezempilakahle baqakathekisa ukuthi lapho okungela majemusi khona kuyabe kuhlanzekile.

Kuqathekile ukuthi izakhiwo ezempilakahle ezifana lamakilinika , izibhedlela kanye lama khemisi zibe kamabhakane , njalo lawa mabhakane mele ebe lamabala ayabe emakhulu ukwenzela ukuthi abantu bengalahleki nxa bedinga lezozindawo

Kulezinsuku ema khemesi awusatholi imithi lamaphilisi kuphela suthola kulezinto ezisetshenziswa abantwana abancinyane okufana le lambazi, amalembu abo abasebenzisa ukwesula ngawo lokunye nje okutshiyeneyo okusetshenziswa ngabantwana abancinyane .

Izakhiwo ezifana lezibhedlela lasemakilinika, kanye lasemakhemesi. Bayathanda ukufaka izamende eziqinileyo phansi, ukwenzela ukuthi uthuli lungaphakami. Lokhu kwenzelwa ukuvikela izigulane, emikhuhlaneni eminengi.

Izolo sibone ikilinika entsha. Ikilinika le ipendwe ngombala olithanga. Phezulu bekulebhakane elilombala omhlophe libhalwe ngamabala ayi navy laluhlaza ibizo lekilinika amafasitela akhona abecazimula emnyama tshu.

Abemakhesi sebakwenza kwabalula, ukuthi umuntu uyathola lochago. Uchago lolu, olunathwa ngabantwana abancinyane. Kuyathengiswa njalo lamafutha okugcoba, kanye lamanye amalambazi, adliwa ngabantwana, abancinyane.

Ungafika kuzakhiwo eziyabe zikhangele entshonalanga uzabona ibhakane eliyabe lilombala oyisibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe ukuthi ikhemisi ngusisi lo elayela omunye ugogo owayedinga ikhemisi eyeduzane laye.

Ungaya emakhemisi kulezi nsuku amaphilisi uwathola egcwele amakhabothi ayabe ephakathi kwamabhokisi ayabe elemibala etshiyeneyo .Wonke lawo maphilisi uyancediswa ngudokotela oyabe khonapho ekuchasisela ukuthi asebenzani .

Ikhemisi enkulu esesigabeni sethu yinkalakatha yesakhiwo njalo lesisakhiwo sipendwe ngombala olithanga ,uphahla lwakhona lulombala obomvu ngaphandle kulebhakane elikhulu eliyabe libhalwe ibizo yalelo khemisi.

Edolobheni sokwafakwa ikhemesi lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ezigulane .Uhle uyibone ukhatshana ngoba ilenkalakatha yebhakane eliyabe libhalwe ngombala oyisibhakabhaka amabala akhona ebhalwe ngamabala amakhulu ayabe elombala omhlophe .

Ezibhedlela lasemakiliniki kuqakathekile ukuthi kubelamabhakani ,lawo mabhakani kumele abelamabala amakhulu ukwenzela ukuthi umuntu loba ekhatshana ayenelise ukubona ukuthi leli libhakane elikhomba isibhedlela kumbe ikhemisi ethengisa imithi yezigulane.

Emakhemisi amaphilisi afakwa emakhabothini ayabe elombala omhlophe nke okutshengisa ukuthi indawo yakhona ihlala ihlanzekile. Lawo maphilisi afakwa ngamabhokisi awo njalo ayabe elayinisiwe ngendlela eqoqekileyo.

Ikilinika esedolobheni yafaka inkalakatha yebhakane elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe lamnyama. Kulemifanekiso etshengisa odokotela, omongikazi leminye imitshina esetshenziswa ngodokotela. Loba ukhatshana uyenelisa ukulibona lelobhakane.

EKhemisi lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ezigulane imithi iyafakwa isemabhokisini awo njalo iyalayiniswa ngendlela yokuthi kube yindawo eyabe iqondakala njalo ibukeka ukwenzela ukuthi nxa ungena uyenelise ukuthola lowo muthi kumbe amaphilisi oyabe uwadinga.

Imithi yakulezi insuku esithengiswa iphakathi kwamabhokisi atshiyeneyo lawa mabhokisi ayabe elemibala atshiyeneyo njalo ngaphandle kuyabe kulemifanekiso etshengisa ukuthi lowo muti ungawelapha welapha usiphi isitho somzimba.

Izolo sithe sifika ekhabothini lekhemisi simangele sithola ekhabothini kugcwele amaphilisi asemabhokisini alombala omhlophe wodwa .Sithe sibuza udokotela ukuthi yiwaphi angasinceda kakhulu nxa umuntu ebulawa likhanda .Wasinika elinye ibhokisi elilombala obomvu .

Isibhedlela se Butaro hospital sinxusa uzulu wonke ukuthi avakatshele esibhedlela ngolwesine. Lelolanga abezempilakahle bathi bayabe befundisa kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane kanye lemithi lamaphilisi enathwa ngabantu abayabe behlaselwe ngumkhuhlane wemvukuzane.

Abezempilakahle bayazinika isikhathi sokuthi bephume ngaphandle bayovakatshela izigaba eziyabe zikhatshana lezibhedlela lamakilinika bangafika lapho bafika babafundise mayelana lemikhuhlane kanye lokuzivikela kumikhuhlane ethile. Abanye batsho bathole ithuba lokuthi bahlolwe babanikezwe amaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo.

Abantu basemkhankasweni obizwe ngabezempilakahle bayanikezwa izikipa ezilombala oyisibhakabhaka , leso sikipa siyabe sibhalwe isihloko esiyabe siyethulwa ngabeze mpilakahle njalo kuleyomikhankaso abantu bayathola ithuba lokuthi behlolwe bayelatshwe eminye imikhuhlane .

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi banakekele imizimba yabo. Lokhu bakwenzela ukuthi umuntu nxa engazinakelela umzimba yabo uzenelisa ukuzivikela emkhuhlaneni ethize. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi njalo azinikeze ithuba lokuzivoxavoxa.

Abezempilakahle omama labobaba begqoke amabhatshi abo awokusebenza alombala omhlophe befake izayeki ezivala amakhala lemilomo lapho besiya emkhankasweni besiya fundisa uzulu ngemkhuhlane abahlangana layo.

Odokotela begqoke amabhatshi abo alombala omhlophe abanye begqoke izikipa ezibhaliwe ukuthi ngabezempilakahle lapho besemkhankasweni abayehlola khona izigulane ngaphandle kwesibhedlela kumbe kwekilinika

Abezempilakahle beyenze umkhankaso befundisa abantu ngomkhuhlane oyabe uvukile ukuthi bengazivikela njani kulowomkhuhlane. Kuleyo mkhankaso abantu bayathola ithuba lokuthi behlole eminye imikhuhlane njalo banikwe amaphilisi lomuthi.

Omunye wabezempila kahle owesifazana ufundisa abantu ababuye bezolalela ngesikhathi eyethula esinye isihloko kuleyo nhlanganiso yikho lapho athola ithuba lokuchaza kabanzi ngomkhuhlane ohlasela abantu njalo futhi kuleyo mikhankaso yikho lapho abantu abahlolwa khona ukuthi abala mikhuhlane etshiyeneyo

Abezempilakahle bayenze umkhankaso othile behamba bethwele amabhakane ade ebhalwe leso sihloko. Kulowo mkhankaso abantu bebenikezwa izikipa ezimhlophe njalo abanengi kulowo mkhankaso bekungabanewethu kanye lamadoda.

Abazempilakahle bayayenza imikhankaso yokuthi bahambe bebhoda ngezigaba ngezigaba besethula ngomkhuhlane oyabe uhlasele isigaba esithile. Leyo mikhankaso yikho abafundisa khona kabanzi mayelana lokuzivikela kumkhuhlane oyabe usungenile esigabeni, njalo kuleyo mikhankaso yikho abathola khona ithuba lokuthi bahlole abantu ukuthi umkhuhlane lowo awukababambi.

Abezempilakahle bakhuthaza uzulu wonke ukuthi abogeza izandla lokhu bakwenziswa yikuthi izandla yizo ezigcina ama jemusi amanengi abangela imkhuhlane, ngakho bathi umuntu abogeza izandla ngamanzi atshisayo efake lesepa.

Odokotela begqoke amabhatshi abo amhlophe, abesilisa ababili lowesifazana oyedwa bencedisa uzulu oyabe efikile kulowo mkhankaso. Aba abantu bayabe benikezwa ithuba lokubuza nxa bengazwisisi. Ngakho abezempilakahle bayabe bechasisa ukwenzela ukuthi abantu bahambe bezwisisile ngemkhuhlane ethile.

Abezempilakahle nxa besiya yenza imikhankaso ethile, bafika befake itende eliyabe likhulu njalo kuyafakwa amatafula kanye lezitulo lapho abayabe bencedisa khona izigulane ezithile eziyabe zifika kulawo matende.

Izolo abezempilakahle bayenze umkhankaso mayelana lomkhuhlane okuthiwa yimvukuzane, imvukuzane iyelapha obaba. Obaba bonke bebegqoke izikipa ezilombala omhlophe bethwele ibhakane elilombala obomvu libhalwe isihloko lesi abade bekhankasa ngaso.

Omama labobaba besemkhankasweni bethwele ibhakane elibhalwe isihloko saleyo mkhankaso. Babhode isigaba sonke behamba bememezela bexusela uzulu wonke ukuthi azokuzwa lolu daba abazolwethula.

Abezempilakahle nxa besenza umkhankaso babuya lamabhakani, lawo mabhakane ayebe ebhalwe isihloko ephinde njalo ebhalwe lenhlanganiso esiyabe zincedisile ukuthi umkhankaso lo uphumelele.

Owezempilakahle emi phambi kwabantu abathile. Besegumbini lokufundela. Begqoke izikipa ezimhlophe, ezilebhanti elibomvu. Elitshengisa ukuthi isihloko, asethula phambi kwabantu ngumkhuhlane wengculaza. Uyabe ebayethulela mayelana lezibonakaliso ezitshengisa ukuthi umuntu uselomkhuhlane wengculaza, njalo angayenzani nxa esethe wazibona lezo zibonakaliso.

Udokotela wesifazana oncedisa umama ozithweleyo ovakatshele esibhedlela. Udokotela uyabe ehlola ukuthi umthwalo lo awuthweleyo, ukhula ngendlela eqondileyo., njalo uyabe emncedisa ukuthi angadlani ukuze ahlale umzimba wakhe uvikelekile emkhuhlaneni ethile. Engahlasela umthwalo wakhe.

Abezempilakahle bebehamba bethwele ibhakane elilombala omhlophe lifanekiswe ibhanti elibomvu. Lapho bebe yenze umkhankaso behamba befundisa ngomkhuhlane we ngculaza. Abantu baphume ngobunengi bezokuzwa leso sifundo ade sisethulwa ngabe zempilakahle .

Abezempila kahle bayayenzi mikhankaso befundisa amantombazana mayelana lokuthomba lapho bayabe bebancedisa ukuthi nxa umuntu esethombile kumele ayenzeni njalo baphinde bebachasisele ukuthi ukuthomba kuyabe kusitshoni emizimbeni yabo

Udokotela ababili omunye ngumama omunye ngubaba begqoke amabhatshi abo alombala omhlophe lapho basegumeni labo abayelaphela izigulane, beselapha umntwana omncinyane okanye ehlaselwa ngomunye umkhuhlane othile.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso lowo mkhankaso bebethatha amantombazane asakhulayo bebewafundisa ngokunye ukuthi ukuzipha ukwenzela ukuthi bengazi thwali. Laba mantombazane anikezwe izikipa ezilombala oluhlaza njalo bafunde okunengi kakhulu.

Umama ozithweleyo engavakatshela esibhedlela, odokotela labomongikazi basebenzisa omunye umtshina. Lowo mtshina bangawufaka esiswini uyenelisa ukuthi ulethe umfanekiso ukuthi abone ukuthi umntwana ongaphakathi kwesisu sakhe ukhula ngendlela eqondileyo.

Udokokotela wesilisa egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe ehlola esinye isigulane esingumama ozithweleyo, lapho udokotela ebambe isikhali asisebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo, isikhali lesi usifake esiswini salowomama ozithweleyo ukuze azwe ukutshaya kwenhliziyo komntwana osesiswini.

Abantwana besikolo sebanga eliphezulu abangama ntombazana ababili. Lapho besegumbini lapho abafundela khona ngesikhali esisetshenziswa ngamantombazana nxa sebethombile .Bayafundiswa ukuthunga lokhu ukwenzela ukuthi bengathwali nzima nxa besethubeni labo labomama .

Umama ozithweleyo elele embhedeni ehlolwa ngu Dokotela ebambe umtshina ebhodisa esiswini sakhe. Abezempilakahle bayaqakathekisa omama abazithweleyo ukuze bebone ukuthi ngesikhathi bezithwele umntwana ukhula ngendlela eqondileyo.

Omunye umtshina abawusebenzisa ukuhlola umkhuhlane wengculaza. Lowo mtshina ungatshengisa imizila emibili uyabe etshengisa ukuthi umuntu ulomkhuhlane njalo ungatshengisa umzila owodwa uyabetshengisa ukuthi awulamkhuhlane.

Udokotela owesifazana usegumbini lakhe lokusebenzela, Egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe. Ehlola isigulane esincane. Lapho elengwalo lapha abhala khona impumela ahlangana layo, ngemva kokuhlola lesisigulane esingumntwana omncane.

Izolo abezempilakahle bebelomkhankaso okade uqondane lamankazana asakhulayo kulowomkhankaso amantombazane aphiwe izikipa ezilombala oyi pinki zaseziphiwa utshinda abazalusebenzisa nxa sebethombile.

Udokotela wesifazana egqoke ibhatshi lakhe elimhlophe esegumbini lakhe lokusebenza ehlola umama ozithweleyo ovakatshele esibhedlela. Labo omama abazithweleyo kumele behlalehlale besiyavakatshele abezempilakahle ukuze bahlale bebahlola ngaso sonke isikhathi.

Umongikazi lodokotela. Umongikazi ebambe umtshina ewufake esiswini somuntu ozithweleyo, ehlola ukuthi umntwana ophakathi kwaleso sisu ukhula ngendlela yini.

Mhlazinye ngenyanga kaMpalakazi umhlaba wonke jikelele uyabe ukhankasa ngomkhuhlane okuthiwa yingculaza. Lelolanga abazempilakahle bayenza imikhankaso jikilele befundisa ngumkhuhlane wengculaza njalo bayafundisa ngokuthi bangazivikela njani ukuze bangawutholi lowo mkhuhlane.

Umama ozithweleyo ukhanya ejabulile esidla ukudla okwakha umzimba, kuqakathekile ukuthi umuntu angazithwala agijime ayebona abezempilakahle kwenzela ukuthi bemncediswe ngokudla okumele akudle ngesikhathi ezithwele.

Umama esesivandeni sakhe esithile ethwele ingqamu lekhabitshi, kuqakathekile ukuthi abantu bezilimele ukudla kwabo ezingadini zabo, lokhu kuyanceda ukuthi abantu begcine imali njalo bedle ukudla okwakha umzimba.

Abezempilakahle bakhuthaza labo abadlala imidlalo ukuthi benathe amanzi. Lokhu kwenzela ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni. Njalo njengoba nxabesenza imidlalo yabo, umzimba uyabe uphela amanzi. Ngakho kumele benathe amanzi, ukuzebehlale bevikelekile, njalo lemizimba yabo ingahleselwa yimikhuhlane kalula.

Imithi yakulezinsuku loba isemabhokisini ayabe elemibala efananayo, ayatshiyana ngalokhu okuyabe kuphakathi. Ngakho eminye yakhona basebenzisa imibala etshiyeneyo ukuze wehlukanise ukuthi lowo muthi kumbe lawo maphilisi ayabe ephakathi ngawani.

umdlali owesilisa egqoke isikipa sakhe enatha amanzi lapho kutshengisa ukuthi uvela zivoxavoxa abezempilakahle bakhuthaza labo abayenza imidlalo ukuthi banathe amanzi emzimbeni

Omunye umdlali odlala imidlalo owesilisa lapho ebambe okunye okuyisikhali okuyabe kuqanda etoba umzimba, kukhanya evela zivoxavoxa. Kuqakathekile ukuthi laba abadlala imidlalo bezinakekele imizimba yabo ukjze bezivikele emkhuhlaneni ethile.

Omunye odlala imidlalo yezandla egqoke impahla zakhe zokuzivoxavoxa, lapho ekhanya evela gijima, esezinathela amanzi. Kulaba abadlala imidlalo kuqakathekile ukuthi bazivoxavoxe ukuze imizimba yabo ihlale iyelulekile.

Udokotela wesifazane egqoke impahla zakhe ezilombala oyisibhakabhaka kanye lesayeke, ebambe omunye umtshina ehlola umntwana omncinyane esebenzisa lowo mtshina lowo mntwana omncane ephethwe ngunina.

Amaphilisi lemithi esetshenziswa ngabantu abadlala imidlalo. Atholakala emakhemisi njalo ayabe elayiniswe ngokufananisa emakhabothini awekhemisi. Uyafika ubatshele ibizo lalawo maphilisi owafunayo udokotela abe sekunikeza

Omunye wabadlali abadlala umdlalo ezelula umzimba egqoke ibhulukwe elilula lesikipa esilula lokhu kwenzalwa ukuthi nxa ezivoxavoxa angasindwa yimpahla njalo kuqakathekile ukuthi laba abadlala imidlala bazivoxavoxe ukwenzela ukuthi bahlale bevikelekile emkhuhlaneni.

Isincediso esisetshenziswa ngabezempilakahle lesi sincediso sihlala sisemoteni yabo, abagijima ngayo besiyalanda izigulane nxa bethwala izigulane, bayafaka isigulane phezu kwaso ngoba siqinile siyenzwe ngensimbi, njalo senza ukuthi kubelula nxa abantu bebambile ngoba silezibambiso emaceleni.

Nxa kulomncintiswano othile abezempilakahle bayabe belesikhali sabo abasisebenzisa ukuthwala isigulane nxa sesithe salimala nxa sisemncintiswaneni, leso sikhali siyabe silombala oyi"yellow " njalo singesensimbi esizenza ukuthi bethwele kalula isigulane.

udokotela esegumbini lakhe lokusebenzela lapho egqoke impahla zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka phambi kwetafula kulemitshina ayisebenzisa ukuhlola izigulane umuma ulethe umntwana wakhe omncinyane ukuthi azohlolwa ngudokotela

Umuntu wesilisa owenza imidlalo uyenza ehleli phansi ngemva kokuzivoxavoxa egqoke impahla zakhe ezilula enatha amanzi. Kuqakathekile ukuthi labo abadlala imidlalo bazivoxavoxe ukwenzela ukuthi imizimba yabo ingahlaselwa yimikhuhlane kalula.

Abezempilakahle bathi ukwenzela ukuthi umuntu ukuze ahlale evikelekile emkhuhlaneni .Kumele izithelo ,adle izilimo ezifana labo green phepha ,ikhabitshi njalo azivoxavoxe umzimba.

abezempilakahle bakhuthaza labo abadlala imidlalo etshiyeneyo ukuthi nxa beqeda ukuzivoxavoxa kumele benathe amanzi kakhulu lokhu kuzabavikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo

Umnewethu uthe esemncintiswaneni okugijima, unyawo, wabelimala idolo. Uthe efika esibhedlela udokotela wamnika okunye okweplastic, owakufaka edolweni. Lokhu kumncede kakhulu, ngoba useyenelisa ukuhamba ibanga elide,

Umuntu wesilisa ezivoxavoxa egqoke isikipa esilombala oluhlaza tshoko. Abezempilakahle bakhuthaza labo abadlala imidlalo ethile ukuthi nxa bezivoxavoxa kumele benathe amanzi.

Abantu besilisa ababili betshengisana umakhalekhukhwini. Umakhalekhukhwini usedumile kulezinsuku , abantu bayathumela imilayezo ,abanye bayasebenzisa umakhalekhukhwini ukukhuluma labantu abayabe bekhatshana.

Izincediso ezisetshenziswa ngodokotela labomongikazi emsebenzini wabo kule jekiseni elenalithi phambili ehlabayo kulomtshina olomcijo omncinyane abawusebenzisa ukuhlola indlebe, kulomtshina ohlola ukutshisa komzimba zonke lezi zikhali ziyanceda kakhulu nxa odokotela beselapha izigulane.

Sokuqakathekile ukuthi umuntu abelolwazi lokusebenzisa I computer , ezindaweni ezitshiyeneyo ezifana lezikolo lasezibhedlela abantu sebesebenzisa ama computer omakhalekhukhwini lakho konke okwaza le thekhinoloji

Izincediso ezisetshenziswa ngabodokotela amaphilisi umtshina wokuhlola ukutshaya kwenhliziyo, amagilovisi, amajekiseni lokunye okutshiyeneyo abakusebenzisayo nxa beselapha isigulani.

Engadini kagogo uthola kulezihlahlakazana ezincinyane lezo zihlahla uyazithatha azichaye kumbe azibilise abeseyenza imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, vele nxa sikogogo asihlali sigula ngoba imithi iyabiseduzane.

Inhlanganiso okuthiwa yi Forever iyaziwa ngokwenza imithi isebenzisa imvelo. Iyabe isebenzisa izihlahla, utshani kanye lempande. Leyo mithi iyabe itshiyene. Kulemithi ebiliswayo, kulemithi yokugcoba ezikhumbeni kubelemithi eminye engamahlamvu etiye.

Inhlanganiso eyenza imithi yesintu ilamanye amahlamvu okuthiwa yi hebhali thi. Lawo mahlamvu ungawanatha ayahlambulula ingaphakathi kwakho, ikakhulu laba abayabe belemikhuhlane ehlasela izinso! Iyanceda kakhulu ungayinatha leyo tiye.

Inhlanganiso okuthiwa Yi forever ,iyenza imithi yesintu .Leyo mithi ifakwa emagabheni amhlophe lezivalo ezimhlophe. Ngaphandle kuyabe kufakwe amaphetshana lawo maphetshana kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi lowo ngowani njalo usebenzani.

omunye umuthi osetshenziswa ukwelapha isikhumba owenzwe ngemithi wesintu lowo muthi uyabe usembondleleni elilo mbala oyi navy ubhalwe ngamabala amhlophe lowo muthi uyelapha kakhulu nxa umuntu elezilonda esikhumbeni sakhe

Umuthi oyenzwe yinhlanganiso okuthiwa yi forever, okuthiwa yiserum uthengiswa usembodleleni eliyabe lilombala omhlophe libhalwe ngamabala ayinavy liyabe lilesivalo esilombala oyinavy. Lowo muthi uyanceda kakhulu nxa ungabona umlomo wakho uwomile njalo uxexebuka.

Ngokuza kwabelungu elizweni lakithi imithi yesintu seyaphucuka. Sokulenhlanganiso ezenza amahlamvu etiye lokunye okutshiyeneyo, amafutha okugcoba lokunye okungathi ngamaphilisi, lokunye okungathi ngamatshokolethi.

Kulenye inhlanganiso okuthiwa yi Infinite leyi nhlanganiso iyenza imithi yesiNtu eminye imithi iyabe isegabheni eliyabe lilombala oyisilver eminye iyabe isemagabheni ayabe elebala omnyama olezivalo eziyisilver njalo iyanceda kakhulu leyomithi abayenzayo.

Inhlanganiso okuthiwa yiForever. Isebenzisa imithi yesintu enathwayo. Leyomithi iyabe ifakwe ezigujaneni. Eziyabe ziyenziwe ngebhokisi. Amabhokisii lawo, ayabe ebhalwe amabizo. Ukuthi lowo ngumuthi wani, njalo lebizo lalowomuthi oyabe uphakathi. Lawomabhokisi ehlukamiswa yimibala kanye lezivalo kanye lemibala yalawomabhokisi.

Imithi yesintu iyenzwe ngamaluba, ngamahlamvu yezihlahlakazana ezithile iyawonyiswa. Bayihlalisa kakhulu emadiweni ayabe emancinyane. Inengi layo iyawonyiswa ibe isiqedwa lapho isicholwa besebenzisa ingiga lomgigo.

Igabha lamaphilisi ayenzwe ngabenhlanagniso okuthiwa yi Forever leyo nhlanganiso iyenza amaphilisi lemithi yesintu igabha lakhona liyabe lilombala omhlophe njalo lilesivalo esimhlophe iphetshana liyabe lifakwe ngaphandle lilombala omhlophe libhalwe ngamabala amnyama

Kulezinsuku imithi yesintu layo isifakwa emabhokisini kulama mithi okuthiwa yi choleduz lo uyabusebhokisini elilombala owesibhakabhaka njalo uyabe ubhalwe choleduz ngamabala ayi nevy ngoweyinye inhlanganiso okuthiwa yi aaliance eyenza imithi yesintu.

Eminye imithi ongayidla ukuvikeleka emikhuhlaneni leyo mithi efana le galiki le Jinja, leyo mithi uyayibilisa ubesunatha umhluzi kumbe eminye uywomisa amahlamvu ubusuchola ubusufaka endaweni ezitshiyeneyo ,lo uyakunceda kakhulu ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Okuthiwa yi forever eyenza amaphilisi esintu lawo maphilisi athengiswa esigabeni elimhlophe njalo efakwe iphetshana eliyabe libhalwe ngamabala abomvu lawo maphilisi ayanceda kakhulu uma ubulawa likhanda.

Inhlanganiso okuthiwa yi forever ilamaphilisi anceda kakhulu nxa umuntu ezizwa ephathekile enqondweni lawa maphilisi ayaba esegabheni elimhlophe nke elesivalo esiyabe simhlophe ayaba ebhalwe ngamabala abomvu ngaphandle

Imithi yesintu igoqela ibilebile, amaluba, izihlahlakazana, utshani. Konke lokhu kuyathathwa kuchaywe, kuyathi sekuwomile bebesebekuthatha bekugige, bengakugiga benze imithi yesintu etshiyeneyo.

Umama uthengela ugogo amahlamvu okuthiwa yiAloe Blossom Herbal tea. Lawa ngamahlamvu ayenzwe ngemithi yesintu. Leyo tiye nxa isiphekiwe inathwa ingelatshukela njalo iyanceda kakhulu nxa umuntu ephethwe yisisu.

Imithi yesintu eminengi isebenza kakhulu nxa icholiwe. Labo abenza leyomithi bahlala belengiga lomgigo ukwenzela ukuthi bachole leyomithi. Bengaqeda bayifaka emagabheni amancinyane ukuze ihlale iqoqekile.

Amahlamvu esihlahla okuthiwa yimbanje lawo mahlamvu ugogo uthi wathi ,babewathatha bewacaye, bangawacaya bewacole besebehlanganisa lamafutha amafutha lawa ayesebenzisa ukukhulisa inwele.

Abadala bathi singabothanda ukugeca isihlahlakazana, kumbe iluba kumbe utshani esibubona egangeni. Ngoba kwesinye isikhathi inengi lakhonokhu kuyabe kungumuthi ingasentshenziswa ukwelapha omunye umkhuhlane.

Imithi yesintu eyenziwa ngezihlahla ezicincane , amahlamvu, imphande amaluba lokunye okutshiyeneyo. Yonke leyo mithi abayaziyo bahamba besiyayidinga egangeni. Abanye basuka bebuye lehlanyelo yakhona bezohlanyela ezigadini zabo.

Ipopo yisithelo esimnandi kakhulu, isithelo sakhona sivuthwa sibe lombala olithanga. Ugogo wathi intanga zakhona uyazichola azisebenzise ukwelapha eminye imikhuhlane ahlangana layo.

Umama usika izihlahlakazana ezithile ethatha utshani lokunye akusebenzisa ukwenza imithi yesintu lapho angcediswa ngabanye ukubathathu ukuthatha lezi zihlahla lanye lalezo zimpande

Indumba yisitshebo esimnandi kakhulu, siyabe singamahlamvu amancane abanye bayachaya beyenze umfushwa, abanye bayasikudla unjalo usasemanzi. Isithelo sakhona abanye bayatsheba ngazo indumba abanye bayahlanganisa lomumbu besenza inkobe zokunatha itiye.

Ibhobola yisihlahlakazana esidliwayo, abantu bayathatha amahlamvu besenza isitshebo, abanye bayafaka idobi kumahlanvu abanye bafaka amafutha, isithelo sakhona kuthiwa lithanga, lelothanga yisithelo esimnandi njalo abanye banathisa ngalo itiye.

Ubaba ogebha imithi ethile, kuyabe kulezimpande ezithile .okunye kuyabe kulutshani, okunye kuyizihlahlakazana. Uyathi eqeda lapha asebenzise ulwazi lwakhe okunye uyabe echaya okunye uyakubilisa esenza imithi etshiyetshiyeneyo.

Izolo ugogo utshone ematasa uthe evela dinga izihlahla zakhe ezithile egangeni wabuya waqalisa ukuzigiga echola esenza imithi etshiyeneyo .Uthe eqeda lapho wayifaka emambodleleni etshiyeneyo wayibhala amabizo ukwenzela ukuthi abelolwazi ukuthi yiwuphi lowo muthi.

Ipopo yisithelo esimnandi. kakhulu, isithelo sakhona sivuthwa sibelombala olithanga. Amahlamvu ayathathwa awonyiswe abese cholwa abe ngumuthi oncedisa kakhulu nxa umuntu elimele.

Ithanga yisithelo esimnandi kakhulu. Ithanga liyathathwa libiliswe phakathi kwamanzi ,abanye bayazidlela .Lokhu yikudla okwakha umzimba , Kanye amahlamvu akhona ayisitshebo esimnandi kakhulu.

Isintu kulezi insuku sifakwa emabhondleleni kumbe emagambeni atshiyeneyo lawa mambondlela kumbe amagabha ayafakwa amaphetshana ayabe ebhaliwe ibizo lalowo muthi lokuthi uwusebenzisa njani lowo muthi.

Wasifundisa ukuthi singaboquma izihlahlakazana kumbe lamaluba esiwathola egangeni. Ngoba inengi lawamaluba kumbe izihlahla z!isetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Njalo kuqakathekile ukuthi sizinanzelele ikakhulu nxa singasazi ukuthi lesi yisihhlahla kumbe iluba liphi.

Ngemuva kwevingili ethengiswa imithi yesintu kulenkalakatha yengadi kuleyo ngadi kugcwele amaluba atshiyeneyo . Kulamaluba alembala olithanga kube lamaluba alombala obomvu, kuhlala kuthelelwa nsukuzonke.